Ekifo nga kiraga kiri mu kitundu eky'omu kyalo n'oluguudo lwakyo nga lulaga enkuba bw'etonnya lubeera luseerera kubanga amazzi gaalukubamu ebituli emiti egy'enjawulo ebbali n'ebimera.

Amazzi gayiika okuva mu ttaapu nga waliwo anaaba mu ngalo era ng'azinaazizza nnyo; waliwo ne ssabbuuni akozesebwa okunaaba mu ngalo.

Ndaba olugoye olwa kitakataka omukwafu nga luli ku kyalaani nga lutungibwa n'ekyalaani ekirungi. Kuliko olukoba olupima n'omukono ogwambadde ekikomo.

Ennyanja eriko amayengo amatonotono kuliko amaato abiri nga galiko amataawo agakozesebwa okuvuga amaato obudde bulaga enjuba egolooba.

Abantu ab'enjawulo nga bazannya omupiira. Balabiseeko bigere ng'ekigere kiriko omupiira alaga asamba n'ebisiikirize byabwe bisatu. We bazannyira ttaka lyereere, tewali yadde omuddo.

Abantu babiri nga beetisse enku nga batambula kuyita mu kifo ekitotoobanye omu alina omugugu ogupakiddwa mu kiveera ekya kyenvu omulala ayambadde enkoofiira ku mutwe gwe emmyufu.

Ekizimbe ekiteeketeeke obulungi kiriko emyaliriro ena kiyina oluggya lwakyo olulungi oluliko ne wankaaki waliwo omuti ogw'ekisansa emabbali n'omuti omulala.

Omukyala ng'ayambadde olugoye olubikkako obutaddugala ng'ali ku mudaala gwe kw'atundira ebyokulya eby'enjawulo omuli obummonde, ennyaanya, amatooke, ng'ataddeko ekikoofiira ku mutwe gwe.

Ente enkazi nga etambula eyina kkala ez'enjawulo eya kitakataka, enjeru. Eyina amayembe amawanvu.

Ensolo ey'ekika ky'ezzike. Ntonotono mu kikula kyayo. Ekutte ku butabi obutono obw'omuti. Etunula nkaliriza eringa eringiriza biki ebigenda mu maaso.

Omugga omuwanvu nga gulina amazzi agaliko ebiyiriro agadduka emisinde kubiddwa gakoze olufu ne kkala enjeru, emabega w'omugga guno waliyo ekibira.

Abasajja abavuzi b'amaato ag'empaka bambadde ebyambalo ebimyufu n'ebikoofiira ku mutwe ebiziyiza okufuna obuzibu nga bagudde mu mazzi.

Abantu musanvu nga bali mu kuzina amazina kuliko abakazi bataano n'abasajja babiri bali mu kifo ekiyonjo obulungi obuddo busaawe bumpi emabega waliyo emiti ebiri ogumu nga guwaatudde ate omulala guggumizza.

Ndaba ebinyonyi ebirundibwa awaka, ebiyitibwa ssekkoko nga biteereddwa mu katimba okuziyizibwa okutambula okugenda ewala oba n'ebisolo okuyingira okubirya, waggulu babiteereddeko ekibikka omusana eky'essubi.

Ebimera ebikula mu bifo eby'amazzi amatono nga n'ettaka kkalu ebiri mu kiwonvu. Emabbali waliyo ensozi ezibyetoolodde ne waggulu ebire nga bikwata.

Omusajja ayimiridde mu mazzi ayambadde lugoye olwa bbululu asibye ku mutwe gwe ekiwero, akutamye asimba omuceere mu nnimiro ey'omu ntobazi

Ebinyonyi bibiri bitudde ku muti guyitibwa gwa kasanda biringiza eruuyi n'eruuyi okulaba ekyo kye biyinza okulya; obudde bulaga bulungi.

Emmotoka ey'ekika kya bbaasi ng'eyimiridde emabbali. Abaana abavuga ppikipiki nga bataddeko ebidomola, n'omuddo ebbali n'oluguudo olukozesebwa olw'ettaka.

Ebibajje eby'enjawulo omuli eŋŋoma, amadinda, entebe nga bitegekeddwa bulungi, mu nsonda waliyo omuntu ayimiriddeyo.

Ebyagi bibiri nga waggulu biriko essubi bikozesebwa okutereka emmere ey'ensigo eba ekunguliddwa wansi wali enkoko eya lujumba empanga.

Enkoko esabikiddwa obulungi mu nkola ey'ekiganda eraga etwalibwa ku buko, eyina ekiwonzi ekimyufu nga naye erabika gye bayita ey'olujumba ekikula kyayo kiraga nkoko mpanga.

Essepiti bbiri oba entamu nga zitudde ku ssigiri bbiri nga zirimu amanda agakoze omuliro nga zibikiddwako bulungi nga ziri mu ffumbiro eryazimbibwa ebibaawo bayina bye bafumbiramu.

Omuvubuka ng'ali ku kompyuta alaga ayina by'asoma, ayina essimu ku mabbali, kompyuta eri ku mmeeza.

Ekifo awasimbibwa ebidduka okusaabaza abantu mulimu zi takisi, zi bbaasi kayoola n'ebizimbe ebiwanvu.

Omukyala omuzungu ng'atambulira mu nnimiro ya kasooli ataddeko oluyange. Afaanana bulungi addugazza bulungi yenna wa kiragala.